tajajila fayyaa horii jechuun tajaajila yookoon immoo eegumsa looniif yookiin beelladootaaf taasifamu innis fayyummaa beelladoota mirkaneessuuf yookiin immoo eeguudhaaf eegumsa loonif taasifamudha.

amantaa, amantaa jechuun wanta yookaan adeemsa dhali namaa abdii godhannaa guddaa waaqayyoon jira yookaan uumaa guddaan addunyaa kana uume kan uume uumamoota hunda kan uuma jira jedhanii amanuudha.

tajaajila fayyaa horii jechuun tajaajila yookiin immoo eegumsa yookiin kunuunsa looniif taasifamuudha. kunis loowwan dhukkuboota adda addaatiin qabamanii akka isaan hin duuneef kan gargaaruudha.

ogummaa fi aada ogummaa jechuun dandeetti yookiin kalaqaa namni tokko addatti barachuudhan yookiin kennaa umamaatin qabu ogummaa yoo ta'u aadaa jechuun immoo mallattoo ibsituu saba tokkooti.

Qonna industirii jechuun qonna ykn oomishaalee midhaan adda addaa tajaajiloota industirii keessatti akka mi'a dheedhiitti gargaaran qonna industirii jedhama.

meeshaalee miidhagina jechuun meeshaale bareedina adda addaaf oolan kan dhalli namaa miidhaginaa isaanif yaa ta'u mana isaanii keessatti itti gargaaraman meeshaalee miidhaginaa jedhamu.

Kopheewwan jechuun wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa tokko ta'e waan dhalli nama miila isaatti keewwatee adeemu kunis miila isaanii gufuuwwan adda addaa irraa ittisuuf kan isaan gargaaru kopheewwan jedhama.

Baankii nyaataa baankii nyaataa tajaajila immoo karoorii isaa inni guutuun yeroo baankii nyaataa iddoo tokko tokkotti sababa hongeetiin uumame gargaarsa nyaataa namootaf taasisuudhan lubbuu oolchuuf kan gargaarudha.

konna industirii jechuun omisha midhaan adda addaa kanneen akka mi'a dheelitti industirii keessa galanii oomishaalee biroa oomishuudhaaf tayyaayinaniidha

tajaajila fayyaa horii jechuun eegumsa yookiin kunuunsa horii yookiin immoo beelladootaaf taasifamu yommuu ta'u innis beelladoonni yookiin horiin dhukkuboota adda addaatiin akka isaan hin saaxilamneef kan gargaarudha.

Agiroo keemikaalota jechuun kklotaoomisha konnaa keessatti ga'ee olaanaa taphatan isaanis oomisha konnaa afooyyessuuf yookn immoo dhokkuboota garaagaraa midhaane irraa ittisuuf kan gargaarudha.

hawasa fi maatii. hawaasa jechuun namoota naannoo tokko jiraatan kan aadaa wal fakkaataa qaban kan namoota afaan tokko dubbatan yoo ta'u maatii jechuun immoo hadhaa, abbaa fi ijoollee mana tokkeessa jiraatan

misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltoota adda addaa dhaabu yookiin omishuudhan qilleensi gaariin akka biyyaaf dhufu yookin immoo man'ee bineensota bosonaaf akka ooluf kan tajaajiludha.

Bineensota bakkee jechuun bineensota ala keessa ykn immoo bakkee keessa filachuudhaan jiraatan kan ala namarraa fagaatanii yookiin madaqanii ala ykn bosona bineensota jiraatanidha.

qonna sanyii, qonna sanyii jechuun omishaalee yookiniimmo qonna midhaan adda addaa kanneen nyaataf oolan osoon ta'in kanneen baroota itaanuuf immoo sanyii ta'uudhan gargaarudha

Konkolaataa qonnaa jechuun konkolaataa oomisha midhaan adda addaa ittin oomishuu yookiin immoo lafa qotuun oomisha adda addaa oomishuu karaa mala ammayyaatin jechuudha. Inni kun konkolaataa qonnaati.

Qonni indaastirii oomishaalee midhaan adda addaa lafarratti oomishaman kan nyaataaf oolan osoo hin ta'in kan indaastirii keessa galanii oomishaalee biroo oomshuuf gargaaranidha.

Bineensota bakkee jechuun bineensota ala keessa yookiin bakkee keessa dhala namaa irra baqatanii jiraatan bineensota bosona adda addaa keessaa jiraatan bineensota bakkee jedhama.

Midhaan nyaataa jechuun gosa midhaanii yookaan oomisha midhaanii lafa irratti oomishaman kanneen tajaajila nyaataaf yookiin tajaajila biroof ooluuf kanneen osoo hin ta'iin tajaajila nyaataa qofaaf midhaan qotamanidha.

Biqiltoota jechuun waan haalluu magariisa qabu kan lafarratti biqilan yookiin margan yoo ta'u isaanis dhaalli namaa nyaataaf yookiin immoo qilleensa gaarii dhala namaaf kennuun kan tajaajilanidha.

tajaajila fayyaa horii jechuu eegumsaa fi kunuunsa horiif yookiin loowwaniif taasifamuudha. Kunis loowwan akka isaan dhukkuboota adda addaatiin qabamanii dhibee adda addaafis akka saaxilamneef gargaara.

qonna sanyii jechuun adeemsa lafa irratti midhaan adda addaa oomishuudhan yeroo itti aanuuf sanyiif akka oolaniif adeemsifamu qonna sanyii kan jedhamudha.

Qonnaan bultoota jechuun namoota lafa irratti midhaan oomishaalee midhaan adda addaa oomishuudhan nyaataaf dhiheessan yookiin immoo gabaaf dhiheessuudhaan madda galiif irraa argatan qonnaan bultoota jedhama.

Baankii nyaataa: Baankii nyaataa jechuun akkuma maqaasaa nyaataaf dhaabbate. Innis tajaajila namoota yookiin immoo iddoowwan hanqinni nyaataa uumamanitti rakkoo adda addaa furuuf baankii dhaabbateedha.

Tajaajila fayyaa horii jechuun kunuunsa yookiin immoo eegumsa beelladootaf yookiin horiidhaaf taasifamu. Kunis fayyimmaa isaanii mirkanesa tajaajila looniif taasifamu tajaajila fayyaa horii jedhama.

Qonna sanyii jechuun adeemsa lafa irratti lafa qotuudhaan yookiin oomishaalee midhaan adda addaa oomishuudhaan sanyiif oolchuu yookiin tajaajiloota biroof otoon ta'iin tajaajila sanyiif oolchuuti.

Kitaabota maatseetii fi gaazexaawwan: kitaabota jechuun barruuwwan barreeffamaa guguddaa kan hayyoonni yookiin beektonni gara garaa barreessan namoonni biroo dubbisuun kan beekumsa irraa argachuu danda'an.

Qonnaan bultoota jechuun namoota lafarratti midhaan adda addaa qotan yookaan oomishaalee midhaan adda addaa oomishan, innis nyaataf dhiyeessuudhaan yookin immoo gabaaf dhiyeessuudhaan madda galii kan irraa argatan.

qonnaan bultoota jechuun namoota lafa irratti midhaan oomisha garaa garaa nyaataf kan oolan akkasumas immoo nyaata irra darbanii gabaaf oolan namoonni oomishan qonnaan bultoota jedhamu.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa diree irratti guyyaa guyyaadhan dhali namaa taasisuudha. Kunis ispoortiin faayidaalee hedduu qabaa faayidaalee isaa keessaa tokko jajabina qaamaaf yoo oolu akkasumas fayyummaaf baay'ee nu gargaara.

Baankii nyaataa jechuun baankii kaayyoo tajaajila nyaataa dhiyeessii nyaataa iddoowwan adda addaatti hanqinni nyaataa yeroo uumame isa furuudhaaf dhaabatedha.

Qonna industirii: Qonna industirii jechuun oomishaalee yookiin qonna midhaan adda addaa tajaajila akka mi'a dheedhiitti industirii keessa galanii oomishaalee biroo oomishuudhaaf oolan qonna industirii jenna.

Miidiyaa hawaasaa: miidiyaan hawaasaa jechuun miidiyaa ummataa guyyaa guyyaadhaan taatewwan iddoo garaa garaatti ta'e, uummata ballaa biraan ga'uuf miidiyaan hojjetu miidiyaa hawaasati.

Baankii nyaataa jechuun baankii kaayyoon isaa yookiin immoo karoorri isaa iddoo biyyoota adda addaatti yeroo balaan yookiin immoo hanqinnii nyaataa uumame gargaaruuf baankii dhaabbateedha.

Qonna industirii: Qonna industirii jechuu adeemsa oomishaale midhaan adda addaa lafa irratti qotuun yookiin immoo oomishuudhaan industirii keessatti akka mi'a dheedhiitti oolfamaniif kan gargaarudha.

bineensota bakkee jechuun bineensota ala keessa yookiin immoo bakkee keessa jiraatan bineensota ala nama baqatanii kan bosona keessa bineensota jiraatan bineensota bakkee jedhamu.

Agiroo keemikaalota jechuun kemikaalota adda addaa oomisha qonnaa ykn oomisha midhaanii keessatti ga'ee olaanaa qabaataniidha. Fakkeenyaaf kemikaalota akka farra aramaa fi keemikaalota akka farra ilbiisota jechuudha.

Qonna industirii jechuun oomishaalee yookiin qonna midhaan gosa adda addaa lafarratti oomishamu kanneen nyaataaf oolfamuuf qotaman otoo ta'in oomishaalee midhaanii industirii keessa galani oomisha biraa oomishuuf tajaajilan.

konkolaataa qonnaa jechuun konkolaataa qonna midhaanii yookiin qonnaa oomishaalee midhaan adda addaa keessatti lafa ittiin qotuudhaaf konkolaataan gargaaru konkolaataa qonnaa jedhama.

Qonnaa jechuun adeemsa lafa irratti midhaan yookiin oomisha midhaan adda addaa oomishuu yoo ta'u horsiisa beelladootaa jechuun immoo adeemsa beelladoota adda addaa horsiisuu yookin furdisuuti.

Faaya jechuun miidhagina yookiin bareedina waan tokkooti miidhaginni kunis miidhagina uumamaas ta'uu danda'a yookin immoo miidhagina namoonni ofiin tolfatan ta'u danda'a.

Dhugaatiwwan jechuun waan dhangala'oo dhalli nama gara keessatti dhuguu ykn immoo fudhatuudhaan dhugaatiiwwan kunis gosa hedduu jiru fakkeenyaf dhugaatii bishaanii ta'uu danda'a akkasumas dhugaatiwwan biraa.

faaya jechuun miidhagina yookin barenina wantoota adda addaa yoo ta'u faayyi kunis uumamaan ykn immoo kara namtochiin kan argamu yoo ta'u ol magalatti miidhagina kn bareenina wantoota addaada

meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti tajaajilaa adda addaaf yookaan dalagaa isaaniittii gaggeessuudhaaf itti gargaaraman meeshaalee manaa jedhamu.

Bineensota bakkee, bineensota bakkee jechuun bineensota ala keessa yookin immoo bakkee keessa dhala namaa irra fagaatanii jiraatan yookiin bineensota bosona keessa galuudhan jiraatan bineensota bakkee jedhama.

Giddugala bashannaa jechuun iddoo miidhagaa bakka bareeda dhali namaa bashannanaaf hiriyoota isaanii wajjini itti imalanii keessa turanidha

Bineensota bakkee bineensota bakkee jechuun bineensota ala keessa yookiin bakkee keessa jiraatan kan dhala namaarraa fagaatanii bosona keessa jiraatan bineensota bakkee jedhamuudhan waamamu. Isaanis bineensota dhala namaa baqataniidha.

giddugala bashannanaa, giddugala bashannana iddoo hawwataa fi miidhaga uumamaan faayame yookaan namtolcheedhan tolfame bakka namoonni hedduun yeroo boqonnaa isaaniitti hiriyyoota isaanii wajjiniin itti bashanani.

Qonna jechuun adeemsa lafa irratti bifa ammayyaa fi aadatiin karaalee adda addaatin midhaan adda addaa oomishuu yoo ta'u horsiisa loonii jechuun immoo loon horsiisuu fi furdisuudha.

Konkolaatan qonnaa oomisha qonnaa keessatti yookiin immoo oomisha midhaanii keessatti lafa ittiin qotuu oomisha ittiin oomishan yoo ta'u kunis mala ammayyaatiin lafa qotuu yookiin midhaan oomishuu jedhama.

Tajaajila fayyaa horii jechuun kununsan fi eegumsa beeladoota ykn horiidhaaf taasifamuudha. kunis beeladoota yookiin horiin fayyumaa isaanii akka mirkanaa'uu fi akka isaan hin dhumneef kan gargaaru.

manneen dhugaatifii manneen nyaataa jechuu manneen tajaajila dhugaatiif nyaata dhalanamaaf kennan kan namni kamiyyuu maallaqa isaa fayyadamuu itti fayyadamuu danda'uuha

Daldalaa fi gabaa, daldala jechuu adeemsa bittaa fi gurgurtaa ykn wal jijjiirraa meeshaalee guyyaa guyyaadan dhala namaa giddutti taasifu yoo ta'u gabaa jechuun immoo bakka ykn iddoo daldalli kun itti raawwatu.

Konkolaataa qonnaa jechuun konkolaataa yookaan tiraaktaroota adda adda oomisha midhaanii keessatti lafa ittiin qotuhaf kan gargaaraniidha. Kunis mala ammayyaatiin lafa qotu jedhama.

Midhaan nyaataa jechuun tajaajila biroof oomishaman yookiin qotaman osoon ta'in midhaan nyaata yookiin tajaajila nyaataa kennuudhaf oomishaman midhaan nyaataati.

Barumsa jechuun adeemsa namni tokko qaama tokko irra yookin immoo iddoo tokko deeme waan addaa yookiin barnoota haarawaa wayii argatu yookiin namarraa waan addaa baru barumsa jenna.

baankii nyaataa jechuun baankii kaayyoo tajaajila nyaataa kennuudhaf dhaabateedha. kunis yeroowwan adda addaatti balaawwan adda adda sababota adda addaatiin namoota yeroo muddatutti rakkoo kana furuuf baankii dhaabbatedha.

Qoricha aadaa: qoricha aadaa jechuun qoricha namoonni wantoota naannoo isaaniitti argamu biqiltootas ta'uu danda'a osoo saayinsii hin deeggiramiin argannoo mataa isaanitiin bifa qorichummaaf itti gargaaraman qoricha aadaa jedhama.

Qonnaan bultoota: Qonnaan bultoota jechuun namoota lafirratti midhaan gosa adda addaa oomishan gabaaf dhiheessan yookiin immoo nyaataf oolan namoota oomishan qonnaan bultoota.

Midhaan nyaataa jechuun oomishaalee qonnaa ykin oomishaalee midhaanii tajaajilota biroo osoo ta'iin taaayilota nyaataa qofaa kennuudhaf ikkanoolan midhaan nyaataa jedhama.

Misooma bosonaa: Misooma bosonaa jechuun adeemsa biqiltoota gosa adda addaa lafa irratti oomishuu yookiin immoo dhaabuuti. Innis faayidaa heddudhaa qabaa tokko mannee bineensota bosonaa akkasumas immoo dhala namaaf qilleensa gaarii kenna.

Agrochemicals jechun keemikaalota oomisha qonnaa keessatti ga'ee olaanaa qaban yookin taphatan kan omishni qonnaa akka haala gaariin fooyya'uuf gargarudha.

qonnaan bultoota jechuun namoota lafa irratti midhaan gosa adda addaa karaa aadaanis yaa ta'u karaa ammayyaatiin midhaan oomshanii yookiin immoo gabaaf dhiyeessan qonnaan bultoota jedhamu.

Konkolaataa qonnaa jechuun adeemsa malaa ammayyaatiin ykn konkolaataa fayyadamuudhaan oomisha midhaanii gosa adda addaa oomishuudhan bu'aa gaarii argasmiisuudha.

qonna lafaa jechuun adeemsa lafa irratti oomisha midhaan adda addaa oomishudhan nyaataf olchan yookiin immoo gabaa gurgurachuun madda galii irraa argatan yoo ta'u horsiisa loonii jechuun immoo loon furdisuu fi horsiisuu jedhudha.

Maashinoota jechuu gosoota elektirooniksii keessaa tokko ta'anii wantoota dhallii namaa hojjachuu dandeenye hojii baay'ee ulfaata sa'a muraasa keessatti hojjachuu yookiin dalaguu kan danda'anidha.

Agiroo keemikaalota; Agiroo keemikaalota jechuun keemikaalota adda adda omisha qonnaa yookin oomishaalee midhaanii keessatti ga'ee olaanaa taphataniidha. Fakkeenya keemikaalota akka farra aramaa fi keemikaalota akka farra ilbiisota adda adda jechuudha.

Alaabaa fi asxaa, alaabaa jechuun mallattoo birmadummaa yookiin immoo mallattoo bilisummaa biyya tokko yoo bakka bu'a. Asxaa jechuun immoo alaabaa irratti kan argamu asxaa jedhama.

Midhaan nyaataa jechuun gosa midhaanii nyaataf oolani. Isaaniis osoon bilcheeffamanii haa ta'uu otoo hin bilcheeffamanii nyaataaf midhaan oolan midhaan nyaataa jedhamu.

Misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti lafa bosonomsuu yookiin biqiltoota gosa adda addaa dhaabuudhaan lafa bosonaan uwwisuuti innis faayidaalae adda addaa qaba. Faayidaa isaa keessaa tokko dhala namaaf qilleensa gaarii kenna. Akkasumas man'ee bineensota bosonaa ta'uun tajaajila.

Misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltoota agosa addaadda oomishuu yookiin dhaabuti kunis faayidaalee hedduu qabaa inni tokko mandhee bineetota ta'uudhan ni tajaajila inni lammaffaan immoo qilleensa gaarii dhala namaaf kennuudhan gargaara.

Misooma bosonaa: Misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltoota adda addaa dhaabuu yookiin oomishuudhaan lafa bosonoomsuu yommuu ta'u kunis faayidaawwan baay'ee qaba. Isaan keessaa tokko mannee bineensota bosonaa ta'uun ni tajaajila.

tajaajila fayyaa horii, tajaajila fayyaa horii jachuun yaala horiidhaaf yookin immoo beeladootaaf taasifamuudha. kunis beeladoonni dhukkuboota adda addaa dhukkuboota adarboodhan akka isaanin miidhamneef kunuunsa yookinimmoo tajaajila yaalaa kennuufidha.

misooma bosonaa jechuun adeemsa lafarratti bibiltoota adda addaa dhaabuudhaan lafa bosonomsuu yoo ta'u kunis faayidaalee heddudha kan inni qabu. faayidaa isaa keessaa tokko man'ee bineensota bosonaa ta'uudhan tajaajila kenna.

biqiltoota jechuun wantoota uumamaan lafa irratti biqilan yookin marganii jiran kan dhalli namaa nyaataaf itti gargaaramu akkasumas dhala namaaf qilleensa ga'aa kan kennan biqiltoota jedhamu.

Bineensota bakkee: Bineensota bakkee jechuun bineensota ala galan yookiin immoo bakkee keessa galan kan namarraa fagaatanii bosonaa fi ala keessa jiraatan bineensota bakkee jedhamu.

hojii, hojii jechuun dalagaa yookin immoo carraaqqi dhalli namaa guyyaa guyyaadhan madda galiisaa argachuuf yookiin immoo nyaatee jiraachuuf dalagaa inni godhu.

Geejiba, Turiizimii fi Immigireeshinii geejibaa jechuun waan dhalli namaa guyyaa guyyaadhaan iddoodhaa gara iddootti ittiin socho'u yoota'u; Turiizimii jechuun immoo bakka hawwata ykn miidhagaa dhalli namaa daawwannaaf itti gargaaramudha.

Baankii nyaataa jechuu baankii kaayyoo tajaajila nyaata iddoowwan gara gadiitti sababoota adda addaa hongee ta'uu danda'a yookiin waraana ta'uu danda'a namoota nyaata dhabaniif rakkoo furuuf kan dhaabatteedha.

misooma bosonaa jechuun adeemsa yookiin immoo biqiltoota garaa garaa lafa irratti misoomsu yookiin dhaabudha. inni immoo wantoota hedduudhaaf gargaaraa. tokko qilleensa gaarii lammaffaa man'ee bineensota bosonaa ta'uun tajaajila.

hawaasa fi maatii hawaasa jechu namoota naannoo tokko keessa waliin jiraatan waliigalteedhan jiraatan kan afaan tokko dubbatan aadaa tokko qaban yoo ta'u maatii jechuun immoo garee hawaasaa kana keessa namoota mana tokko keessa waliin jira

Misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltoota adda adda dhadhaabu yookiin oomishuudhan lafa bosonoomsuu yoo ta’u, innis faayidaalee hedduuf oola. Isaan keessa inni tokko manneen bineensota bosonaa ta'uun tajaajila.

konkolaataa qonnaa yookiin immoo tiraaktera jedhama. malli qonna kanaa mala ammayyaatti karaa kanaan oomisha gaarii oomishuudha.

Qonnaan bultoota jechuun namoota lafa irratti lafa qotan yookain immoo oomishaalee midhaan adda adda oomishuudhan nyaataf oolchan yookan gabaaf dhiyeessuudhaan. maddagalii adda adda irraa argatan

Bineensota bakkee jechuun dhala namaa baqatanii ala keessa yookan immoo bakkee keessa jiraatan yookiin bineensota dhaalanamaa baqatanii bosona keessa jiraatan bineensota bakkee jedhamuun beekamu.

Bineensota manaafi alaa. Bineensota manaa jechuun bineensota nama waliin amala namaa fudhatanii nama waliin jiraatan yoo ta'u, bineensota alaa jechuun immoo bineensota ala keessa yookiin bosona keessa jiraatan kan dhala namaa irraa fagaatanii jiraataniidha.

Qonnaan bultoota jechuun namoota lafarratti midhaan adda addaa yookiin oomisha midhaan adda adda oomishanii nyaataf oolchun yookiin immoo gabaadhaaf dhiheessan qonnaan bultoota jedhamu.

Ogummaa fi aadaa; ogummaa jechuun dandeettii yookiin beekumsa addaa namni tokko addatti qabu yoo ta'u; Aadaa jechuun immoo ibsituu yookiin mallattoo eenyummaa saba tokkoo kan agarsiiftudha.

konkolaataa qonnaa jechuun adeemsa oomisha midhaanii keessatti lafa ittiin qotuudhaaf oolan yookiin tiraaktaroota garaagaraatii innis karaa ammayaati midhaan oomishuudha.

Qonnaan bultoota jechuun namoota lafa irratti midhaan adda addaa kuduraalee fi muduraalee adda addaa oomishuudhaan nyaataf dhiyeessan yookiin immoo gabaa dhiyeessudhaan madda galii irraa argataniidha.

Qonnaan bultoota: Qonnaan bultoota jechuun namoota lafa qotuudhaan wabii yookin immoo wabii dhala namaa namoota ta'aniidha. Isaan oomisha midhaan gosa adda addaa lafarratti namoota oomishan.

Kuduraalefi Muduraalee jechuun oomishaalee qonnaa keessaa tokko ta'anii isaaniif nyaataaf kan oolan akkasumas nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuudhaan madda galii kan argamsiisan kuduraaleefi muduraaledha.

Ispoortii jechuun sochii qaama namoonni guyyaa guyyaadhan dirree irratti taasisan ispoortii jedhamu. Innis faayidaalee hedduudha kan inni qabu. Faayidaa ispoortii keessaa innitokko jabina qaama keenyaaf baay'ee barbaachisa.

baankiin nyaataa kaayoon inni dhaabbatef baankii nyaataa rakkoo iddoowwan adda addaa yookiin bakkeewwan adda addaatti sababoota adda addaatiin uumaman furuudhaan dhala namaa lubbuu oolchuuf baankii dhaabatedha.

Qonna industirii jechuun oomishaalee midhaanii yookaan immoo qonna industirii keessa galanii oomishaalee biroo kennuuf oolan kan nyaataaf oolan osoon ta'in industirii keessa galanii oomisha biroo kennan qonna industirii jedhamu.

Tajaajila fayyaa horii: tajaajila fayyaa horii jechuun horiidhaaf yookiin beelladootaaf tajaajila fayyaa yookiin immoo kunuunsa yookiin eegumsa adda addaa taasisuufiidha. Kunis akka isaan fayyummaa isaanii qabaataniif kan gargaarudha.

Qonna sanyii jechuun yookiin oomisha midhaan adda addaa lafarratti oomishamu kan yeroo itti aanuuf sanyiif ta'an yookiin immoo nyaata osoon ta'in deebifamanii qotabmanidha.

Tajaajilla fayyaa horii jechuu kunuunsa yookiin immoo eegumsa adda addaa looniif taasifamuudha. Kunis loon dhukkuboota adda addaaf akka isaan saaxilamneef eegumsa yookin tajaajila taasifamudha.

Tajaajila fayyaa horii: Tajaajila fayyaa horii jechuun tajaajila yookiin eegumsaa fi kunuunsa loowwaniif taasifamudha. Kunis loowwan dhukkuboota adda addaatiin qabamuudhan akka dhibee adda addaatiif hin saaxilamne gargaara.

Midhaan nyaataa jechuun oomisha qonnaa yookiin immoo tajaajila nyaataa qofaaf yookiin tajaajila biraa kennuuf osoon ta'in tajaajila nyaataa qofa kennuuf tajaajiluudha.

bineensota bakkee jechuun bineensota dhala namaa baqatanii yookiin immoo dhala namaa irraa fagaatanii bakkee keessa jiraatan yookiin bineensota bosona keessa jiraatan bineensota bakkee jedhamu.

Misooma bosonaa jechuun adeemsa biqitoota gosa hedduu lafa irratti oomishuu yookin immoo lafa bosonaan uwwisuuti. Inni kunis faayidaalee hedduudha kan inni qabu. Faayidaa isaa keessaa tokko qilleensa gaarii dhala namaaf kenna jechu.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota biyya gaggeessuu ykn immoo bulchuu danda'an namoota siyaasa namoota ciccimoo biyya bulchan ykn biyya hogganan yoo ta'u. Isaanis namoota gara fuulduratti illee biyya ceesisuu danda'aniidha.

Hawaasa fi maatii, hawaasa jechuu namoota naannoo tokko keessa waliin jiraatan kanneen afaan tokko dubbatan yoo ta'u maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatan namoota dhiiga tokko.

oggantoota beekamoo jechuun namoota ciccimoo barummsa qaban kanneen biyya bulchuu yookin gaggeessuu danda'an akkasumas gara fuulduraatti biyya ceessisuu namooni danda'an oggantoota beekamoo jedhamu.

Midhaan nyaataa jechuun oomishaalee midhaanii yookaan qonna midhaanii lafa irratti oomishaman kanneen tajaajila nyaataaf yookaan immoo dhala namaaf nyaataaf gargaaran midhaan nyaataati.

meeshaalee manaa fi waajjiraalee, meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa jiruu jireenya isaa keessatti mana keessatti dhimmoota garaagaraaf dalagaa adda addaa ittiin adeemsuuf itti gargaaraman meeshaalee manaa jedhamu.

Qonna industirii jechuun qonna yookiin immoo oomisha industirii keessa galanii oomishaalee biroo ittiin oomishuudhaaf tajaajilan akka mi'a dheedhiitti oomishaalee gargaaran qonna industiriiti.

Konkolaataa qonnaa jechuun konkolaataa oomisha midhaanii keessatti lafa ittiin qotuuf oolan yookiin tiraakteroota adda addaa yommuu ta'an kunis mala ammayyaatiin midhaan oomishuu jedhama.

Daldalaa fi gabaa daldala jechuun adeemsa waljijjiirra meeshaalee yookiin adeemsa bittaa fi gurgurtaa biyyaa guyyaadhan addunyaa irratti ta'u yoo ta'u . Gabaa jechuun immoo iddoo yookin bakka daldalli kun itti gaggeeffamu

Konkolaataa qonnaa jechuun konkolaatawwan adda addaa yookaan tiraaktaroota adda addaatiin omisha midhaanii keessatti lafa ittiin qotuuf konkolaatawwan gargaran yommuu ta'u kunis karaa malaa ammayyaatiin lafa qotudha.

Qonnaan bultoota jechuun namoota lafarratti midhaan gosaa adda addaa karaa aada fi ammayyaatin midhaan adda addaa oomishanii gabaaf dhiheessanii bu'aa irra argata yookiin immoo midhaan yaataf olu namoota oomishaniidha.

Misooma bosonaa: Misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltoota adda addaa dhaabuu yookiin lafa bosonoomsuuti. Kunis faayidalee hedduudha kan inni qabu. Inni tokko qilleensa gaarii dhala namaaf kenna. Inni lammaffaan immoo mandhee bineensota bosonaa ta'uun ni tajaajila.

Baankii nyaataa jechuu baankii tajaajila nyaataa yookiin immoo iddowwan adda addaatti sababoota adda addaatiin beellii yeroo mudatutti raakkoo sana furuudhaaf baankii hojjetu yookiin dhaabbatedha.

Qonnaan bultoota jechuu namoota lafarratti midhaan gosa adda addaa yookan kuduraalee fi muduraalee adda addaa oomishanii nyaataaf oolchan. Akkasumas immoo gabaaf dhiyeessan qonnaan bultoota jedhamu.

bineensota bakkee jechuun bineensota bakkee keessa yookiin immoo ala keessa jiraatan kanneen dhala namaa irraa fagaatanii bosona keessa jiraatan bineensota bakkee yookiin bineensota bosona jedhamuudhan beekamu.

Misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltoota hedduu dhaabuudhaan lafa misoomsu yookiin immoo lafa bosonaan uwwisuuti. Innis faayidaalee hedduudha kan inni qabu.

Fayyaa horii tajaajila fayyaa horii yookiin beelladaa jechuun beelladootaa kunuunsa yookiin immoo yaada fayyaa taasisuudha. Isaaniis akka dhibee adda addaan qabamanii hin dhumneef kan gargaarudha.

bineensota misooma bosonaa jechuun adeensa lafa irratti biqiltoota adda adda oomishuudhaan lafa bosonomsuti kunis faayidaa heddudha kan inni qabu fakkeenyaf mandhee bineensota busonaa ta'uu in tajaajila.

kuduraalefi muduraalen oomishaalee qonnaa keessaa tokko ta'anii kanneen nyaataaf oolan akkasuma nyaatarra darbanii immoo tajaajila yookin madda galii irraa argachuuf kan gargaaraniidha.

Tajaajilla fayyaa horii jechuun eegumsaa yookin immoo kunuunsa horiidhaaf yookaan beladootaaf taasifamuudha. Kunis fayyummaa horii yookiin looniii mirkaneessudhaaf kan gargaaru jechuudha.

faaya faayajechuun miidhagina yookn bareedina wantoota adda addaati faayii kunis karaa uumamaan yookiin immoo karaa lamtocheetiin argamuu dandaa walumaagalatti faayyii bareedina wantoota adda addaati

Kopheewwan jechuun wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessa isaan tokko ta'ee kan dhalli namaa miila isaatti godhate adeemu yookiin immoo miila isaanii gufuu garaagaraa irraa ittisuuf kan gargaruudha.

qonna sanyii jechuun adeemsa qonnaa yookiin immoo adeemsa oomishaalee midhaan adda addaa lafa irratti oomishuudhaan tajaajila biroof osoo ta'in tajaajila sanyii qofaaf oolchuti.

Mana yookiin mana jireenyaa jechuun, iddoo yookiin mandhee dhalli namaa keessa jiraachuuf ijaarratuudha.

Misooma bosonaa jechuun adeemsa lafarratti biqiltoota bosonaa adda addaa dhaabuudhaan lafa bosonoomsuti. Innis faayidaa hedduu qaba. Faayidaa inni qabu inni tokko namaaf qilleensa gaarii kennuun tajaajilu.

ispoortii jechuun sochii qaamaa guyyaa guyyaadhan dirree irratti dhalli namaa taasisu ispoortii jedhama. ispoortiin kunis faayidaalee hedduudhaaf ola inni tokko fayyummaa keenyaaf baayyee nu garga

bineensota bakkee jechuun bineensota ala keessa ykn immoo bakkee keessa jiraatan bineensota dhala namaa baqatanii bosonaa adda addaa keessa jiraatan bineensota bakkee jedhamu.

Bineensota bakkee: Bineensota bakkee jechuun bineensota bakkee filatan yookiin ala keessa jiraatan kanneen dhala namaa irraa baqatanii bineensota bosona keessa galuudhaan jiraatan bineensota bosonaa jenna.

dhugaatiwwan , dhugaatiwwan jechuun wantoota dhangalawoo dhalli namaa yeroo dheebotettis yaa ta'u yeruma adda addaatti dhuguuf itti gargaaramuudha. dhugaatiwwan gosa heeddutu jira dhugaatiin bishaanii jira dhugaatiwwan biroos.

Tajaajila fayyaa horii jechuu eegumsaa fi kunuunsa beelladoota yookiin loowwaniif taasifamuudha. Kunis fayyummaa loon eeguudhaaf yookiin immoo loowwan akka dhukkuboota adda addaan hin qabamneef kan gargaarudha.

Bineensota bakkee:Bineensota bakkee jechuun bineensota bakkee keessa yookiin immoo ala keessa jiraatan, kanneen dhala namaa irraa fagaatanii bosonoota adda addaa keessa jiraatan bineensota bakkee yookiin bineensota bosonaa jedhamu.

gi'ograaf fi seenaa jiyogiraafii jechuun saayinsii waa’ee haalateessuma lafaa, haala qilleensa barama qoratu yoo ta'u seenaa jechuun immoo waa’ee wantoota kana dura kn yeroo darbii hojjatama kan ibsudha

Baankii nyaataa jechuu baankii kaayyoo tajaajila nyaataa yookiin dhiheessii nyaata iddoowwan adda addaatti sababoota adda addaatiin beelli yeroo mudatutti rakkoowwan san furuuf baankii dhaabatedha.

Qonna indaastirii jechuun adeemsa lafarratti qonna adda addaa yookiin oomishaalee midhaan adda addaa oomishuudhan indaastirii keessatti akka mi'a dheedhiitti ooluuf kan gargaaraniidha.

Qonna indaastirii jechuun immoo oomishaalee midhaanii lafa irratti oomishaman kanneen tajaajilota biroo kanneen akka nyaataaf oolan osoo hin ta'in indaastirii keessa galanii oomishaalee biroo oomishuuf akka meeshaa dheedhitti kan gargaaruudha.

jejibaa fi konkoraatawwan jejjibachuun wantonamacaali namaa guyyaa guyyaaan iddoo tokko irraa gara iddoo tokkotti iddiin imalu yookiin socha wiyyata konkoraatawwan jechuun immoon musoota geejibaa keessaa isa tokkodha

Tajaajila fayyaa horii jechuun kunuunsa yookiin eegumsa horiidhaf taasifamuudha. Inni kunis horiin yookiin beeledoonni dhukkuboota yookiin dhibeewwan adda addaatiin akka isaan saaxilamneef kan gargara.

misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltoota adda addaa dhaabudhaan lafa bosonomsuuti. kunis immoo faayidaalee hedduu qaba fakkeenyaaf qilleensa gaarii dhala namaaf kennaa akkasumas man'ee bineensota bosonaa ta'uun ni tajaajila.

baankiin nyaataa jechuun baankii kaayyoon isaa sirna nyaataa ykn immoo tajaajila nyaataa keessatti taphatudha. kunis iddoowwan adda addaatti sababoota adda addaatin yeroo hongee muudatutti ykn immoo beela adda addaa muudatutti rakkoo sana furuuf baankii dhaabaatedha.

bineensota manaa fi alaa, bineensota manaa jechuun bineensota mana keessa nama waliin jiraatan yommuu ta'u bineensota alaa jechuun immoo bineensota alaa keessa yookiin bosana keessa galanii jiraataniidha.

Kitaabota jechuun barruu barreeffamaa guddaa hayyootaan kan barraa'e namoonni baay'een irraa dubbisuudhaan beekumsa adda addaa irraa argachuu kan danda'an kitaabota

Midhaan nyaataa jechuun qonnan oomisha midhaani lafa irratti oomishaman kanneen tajaajila nyaataaf oolan yookiin industirii keessa galuuf osoon ta'in kallattumaan nyaataaf midhaan qophaa'udha.

Meshaalee manaa jechuun meshaalee mana keessatti dhalli nama ktajaajilaa adda addaa yookiin jiruu jireenyasaa keessatti dalagaa adda addaa mana keessatti ittiin adeemsisuuf itti gargaaraman meshaalee manaa jedhamu

Hooggantoota beekamoo jechuu namoota ciccimoo kanneen biyya gaggeessu kanneen biyya bulchuu danda'an akkasumas biyya gara ful duraatti illee ceessisuu namoota danda'an hooggantoota beekamoo jedhamu.

Qonnaan bultoota jechuun namoota lafarratti oomishaalee midhaan adda adda oomishuudhan nyaataf oolchan yookan immoo gabaaf dhi'eessudhaan madda galii adda adda irraa argatan qonnaan bultoota.

Qonna industirii jechuun adeemsa yookiin qonna midhaanii lafa irratti midhaan adda addaa oomishuun akka mi'a dheedhiitti industirii keessatti oomishaale bira oomishuudhaaf kan taasifamanidha.

qonna lafaafi horsiisa loonii, qonna lafaa jechuun adeemsa lafa rratti midhaan addaadda qotuu yookn immoo oomishuu yommuu ta'u horsiisa loon jechuun immoo loon addaaddaa horsiisuuf furdisu.

Agiroo keemikaalota jechuun keemikaalota adda addaa oomishaalee qonna keessatti ga'ee olaanaa taphataniidha. Fakkeenya keemikaalota akka farra ilbiisaa keemikaalota akka farra aramaa fi kanneen fakkaatanidha.

kopheewwan jechuun wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa tokko ta'e wanta dhalli namaa miila isaatti godhatee iddoodha gara iddootti socha'u kan nageenyummaa miila isaa wabii godhateedha.

daldalaa fi gabaa daldala jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa guyyaa guyyaadhan namoota gidduutti ta'u yookiin taasifamu yoo ta'u gabaa jechuun immoo iddoo yookin bakka daldalti kun itti addeemsifamu

Tajaajila fayyaa horii jechuun kunuunsa yookiin eegumsa loonif yookiin horiidhaf taasifamuudha. Innis horiin yookiin beeladoonni dhukkuboota adda addaatiin akka isaan hin saaxilamneef mala gargaarudha.

Misooma bosonaa jechuu adeemsa lafa irratti biqiltoota gosa adda adda oomishuudhaan lafa bosonoomsuti. Innis faayidaa hedduudha kan inni qabu. Faayidaa isaa keessaa tokko dhaala namaaf qilleensa gaarii kennuuf tajaajila.

Midhaan nyaataa jechuun midhaan tajaajilota biroof fakkeenyaf tajaajilota akka indaastirii keessa galuudhan meeshaalee biroo oomishuuf oolan osooo ta'in tajaajila kallattiidhan tajaajila nyaataaf midhaan oolan midhaan nyaataati.

Kitaabota, marseetii fi gaazexaawwan: kitaabota jechuun barruu barreeffamaa yookiin barruu barreeffamaa guddaa hayyootaan kan barraa'an namoonni hedduun irraa dubbisanii beekumsa irraa horachuu danda'anidha.

geejiba geejiba jechuun adeemsa dhaalli namaa guyyaa guyyaadhan iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti ittiin imalu geejiba yoo jedhamu geejiboonni kunis gosoo ta'e heddutu jiru.

Kopheewwan jechuun wanta wantoota buura jireenya dhala namaa keessa tokko ta'anii, waan dhali namaa miila isaatti godhate yookiin keewwate adeemu miila isaanii gufuuwwan yookin qoraattiwwan adda addaa irraa ittisuuf kan gargaarudha.

Kitaabota marsariitii fi gaazeexaawwan kitaabota jechuun barruu barreeffamaa guddaa hayyootaan barraa'ee. Innis namoonni baay'een irraa dubbisuudhan beekumsaa adda addaa kan irraa argatan kitaabota jedhama.

qonna jechuun adeemsa lafa irratti midhaan gosa adda addaa oomishuuf, nyaataf oolchuu yookiin immoo gabaaf dhiyessuudhaan madda galii irraa argachuudha.

qonna industirii, qonna industirii jechuun oomishaale midhaan adda adda yookan qonna midhaanii lafarratti oomishaman kanneen nyaataf olfaman osoo hin ta'in oomishaalee industirii keessa galanii oomishaalee biroo oomishuuf gargaara dha.

qonna loonii yookiin horsiisee bultoonni , qonna loonii jechuun, qonna jechuun adeemsa lafarratti midhaan adda addaa oomishuudhaan gabaaf dhi'eessan yookiin nyaataa fi oolchan yommuu ta'u, horsiisa loonii jechuun immoo belladoota horsiisi furdisuudha.

baruumsa jechuun wanta dhalinamaa qaama tokko irraa yookin nama biraatti irraa beekumsa yookin ogumaa adda fudhatu barumsa yoo jedhamu baruumsi kunis karaa lamaan kennama inni tokko idilee fi inni kan biraa immoo karaa idileetin

misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltota adda addaa dhaabuu yookiin immoo lafa bosonaan uwwisuuti.

Agiroo keemikaalota jechuun keemikaalota oomishaalee midhaanii keessatti ga'ee olaanaa taphatan fakkeenya keemikaalota akka farra ilbiissa, keemikaalota akka farra aramaa adda addaati.

Tajaajila fayyaa horii jechuun tajaajila eegumsaa fi kunuunsa looniif taasifamu. Kunis loowwan dhukkuboota adda addaatiin akka saaxilamanii hin dhumneef kan gargaaru.

Baruumsa jechuun adeemsa dhaalli namaa beekumsa yookin muuxannoo adda adda waljijjiiru yookiin wal barsiisuudha. Baruumsi kunis karaa lamaan argama innis tokko karaa idileetiin, inni kan biraan immoo karaa aal-idileeti.

agroo keemikaalota, agiroo keemikaalota jechuu keemikaalota adda adda qonnaa keessatti yookiin hoomishaalee midhaanii keessatti ga'ee olaana taphatan kanneen fooyya'insa midhaanii keessatti ga'ee olaana taphatan.

tajaajila fayyaa horii jechuun kunuunsaa fi eegumsa beelladoota yookion immoo horiidhaaf taasifamuudha. kunis beelladoonni akka isaan dhukkuboota adda adaatiin qabamanii hin saaxilamneef gargaara.

Agiroo keemikaalota jechuun keemikaalota adda addaa oomisha qonna oomisha midhaanii keessatti gahee adda addaa qaba. Fakkeenyaf keemikaalota akka farra aramaa ykn immoo keemikaalota akka farra ilbiisaa fa'aadha.

giddugala bashannanaa jechuun iddoo yookkiin bakka bashannanaaf oolu iddoo uumamaanis ta'u namtolcheedhan baayyee faayame namatti tolu giddugala bashannanaa jedhama.

Ogummaa fi aadaa, ogummaa jechuun dandeetti adda yookin beekumsa addaa namni tokko wan tokko Irratti qabuudha. Aadaa jechuun immoo mallattoo yookin ibsituu eenyummaa biyya tokkooti.

Bineensota manaa fi alaa: bineensota manaa jechuun bineensota namatti madaqanii nama waliin amala namaa fudhatanii nama waliin jiraatan yoo ta'u, bineensota alaa jechuun immoo bineensota nama irra baqatanii ala keessa yookiin bosona keessa galanii jiraatanidha.

Bineensota bakkee: Bineensota bakkee jechuu bineensota bakkee keessa yookiin ala keessa jiraatanidha. Bineensotni kun dhala namaa baqatanii yookin immoo dhala namaa irra fagaatanii bineensota ala galuu yookiin bosona keessa jiraachuu filatanidha.

bineensota bakkee jechuu bineensota ala keessa galan yookiin bakkee keessa jiraatan bineensota ala namaa irra fagaatanii yookiin baqatanii kan bosona keessa galan bineensota bosona jedhamu beekamu.

Qoonna sanyii jechuun yookiin immoo oomisha midhaanii tajaajila nyaataa osoon ta'in yookiin tajaajiloota birootif osoon taane tajaajila sanyii ta'uudhaaf yookiin yeroo taanuuf deebifamee facaafamuuf oomisha oomishamudha.

Hawwaasaa fi maatii hawwaasaa jechun, namoota naannoo tokko keessa waliin jiraatan kan Afaan tokko dubbatan, namoota aadaa tokko qaban yoo ta'u. Maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

qonnaan bultoota, qonnaan bultoota jechuun namoota karaa aada fi ammayyaatiin midhaan gosoota adda addaa kuduraaleefi muduraalee adda addaa lafa irratti oomishanii dhala namaaf dhi'eessan qonnaan bultoota.

Agirookeemikaalota jechuun keemikaalota gosa adda addaa qonnaaf oolan yookiin immoo oomisha qonnaa keessatti ga'ee olaanaa taphatan kan oomishni akka gaariitti akka oomishamuuf gargaaran jechuudha.

giddugala bashannanaa jechuun iddoo yookin bakki miidhagaa fi hawwataa dhalli namaa bashannanaaf yoo ta'u isaanii wajjiniin bashannanuuf itti gargaaramama

Baankii nyaataa tajaajila karoora isaani guutuun tajaajila yookiin immoo dhiheessii nyaataa iddoo adda addaatti yeroo sababa hongeenis yaa ta'u yookiin immoo balaa birootiin illee yoo uumame namoota gargaaruuf kan dhaabbateedha.

Bineensota bakkee: bineensonni bakkee bineensota ala galan yookiin immoo bakkee keessa jiraatan kan dhala namaatti hin madaqne yookiin nama waliin hin jiraanne bineensota bakkee jedhamu. Bineensonni kun bosona keessa yookiin ala keessa bineensota jiraatanidha.

geejibaa fi konkolaatawwan, geejjibaa jechuun wanta dhali namaa iddoodha gara iddoo tokkotti guyyaa guyyaadhan ittiin imalu yookiin socho'u yoo ta'u, konkolaatawwan jechuun immoo gosa geejjibaa keessaa isa tokkodha.

Daldalaa fi gabaa daldalaa jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa guyyaa guyyaadhaan namoota gidduutti raawwatamu yoota'u; gabaa jechuun immoo iddoo daldalli kun itti gaggeeffamu jechuudha.

Faaya jechuun miidhagina yookiin immoo bareedina wantoota adda addaa yoo ta'u faayi kunis uumamaan ta'uu danda'a akkasumas immoo karaa nam-tolcheetiin ta'uu danda'a walumaagalatti faaya jechuun miidhagina jechuudhaa.

uumamaa fi naannoo uumama jechuun lubbu qabeeyyii hunda lafa irrati argaman yoo ta'u naannoo jechuun immoo uumama kana kan of keessatti qabate lubbuu dhabeeyyii dabalatee jechudha.

Konkolaataa qonnaa adeemsa malaa ammayyaatiin oomisha midhaan adda addaa konkolaataatti gargaaramudhaan oomishuu yookiin immoo qotuudhaan bu'aa gaarii argamsiisuu yookiin fiduuti.

Tajaajila fayyaa horii jechuun egumsaa fi kunumsa loonif beeladootaaf taasifamu. Kunis beeladoonni dhukkuboota yookiin dhibeewwan adda addaatiin qabamanii akka hin saaxilamneef kan gargaarudha.

Agiroo keemikaalota jechuun keemikaalota gosa adda addaa fakkeenyaf kanneen akka kemikaala fara ilbiisaa keemikaalaa farra aramaa ta'uu danda'a oomisha qonnaa keessatti gahee olaanaa taphatanii.

kuduraalee fi muduraalee jechuun oomishaalee qonnaa lafa irratti oomishaman kanneen nyaataaf oolan akkasumas immoo nyaata irra darbanii gabaaf dhiyaachuudhaan madda galiif kan oolan dinagdee biyyaa keessatti ga'ee olaanaa kan taphatanidhaa

Bineensota bakkee: Bineensota bakkee jechuun bineensota ala keessa yookiin bakkee keessa jiraatan kan dhala namaa irra fagaatanii yookiin baqatanii ala yookiin bosona keessa jiraatan bineensota bakkee jedhamuun beekamu.

Tajaajila fayyaa horii: Tajaajila fayyaa horii jechuun kunuunsa fi eegumsa horiif yookiin loowwaniif taasifamuudha. Kunis loowwan dhukkuboota adda addaan akka isaan hin saaxilamneef kan gargaarudha.

qonna loonii yookaan horsiisee bultoota, qonna loonii jechuun addeemsa lafa irratti midhaan gosa adda adda oomishuuti. horsiisa loonii jechuun immoo beeladoota horsiisudha.

hooggantoota beekamoo jechuun namoota siyaasaa barumsa olaanaa qaban kanneen biyya gaggeessuu danda'an yookiin biyya gaggeessaa jiran, namoota biyya bulchan akkasumas biyya gara fuulduraatti illee ceesisuu danda'anii dha.

amantaan, amantaa jechuun adeemsaa dhalli nama waaqayyoo jira yookiin uumaan lafaaf samii kana uume jira jedhanii macaafaa qulqulluu yookiin immoo kitaaba quraana fayyadamuudhan

Agiroo keemikaalota jechuun keemikaalota adda adda qonna midhaaniif yookiin oomishaalee midhaanii keessatti ga'ee olaanaa qabaniidha. Fakkeenyaf keemikaalota akka farra aramaa keemikaalota akka farra ilbiisota adda addaa jechuudha.

Turiziimii geejjiba jechuu wanta dhalli namaa guyyaa guyyaadhan iddoo tokko irra gara iddoo birootti ittiin imalu yoo ta'u tuuriiziimii jechuun immoo iddooma dhagaa fi hawata namoonni daawwannaaf gargaara.

Kopheewwan jechuun wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessa tokko ta'anii waan namni miila isaatti godhate adeemu akkasumas dhala namaa miila isaanii gufuu adda addaa irra ittisuuf kan gargaaraniidha.

Konkolaata qonnaa mala ammayyaa yookiin immoo karaa ammayyaatiin oomisha midhaan gosa adda addaa konkolaataa fayyadamanii karaa oomisha oomishan bu'aa gaarii galmeessisu.

Tajaajila fayyaa horii jechuun tajaajila yookiin immoo yaala yookiin kunuunsa loonif yookiin horiidhaaf taasifamuudha. Kunis beeladoonni yookiin fayyummaa isaanii akka qabaataniif kan gargaruudha.

biqiltoota jechuun wantoota lafa irratti bibbiqilan kan haalluu magariisa qaban akkasumas nyaata mataa isaanii qopheeffachuu kan danda'an, dhala namaaf soorataaf yookin immoo tajaajiloota hedduuf kan oolan.

Misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqitota gosa adda adda dhaabuudhaan lafa bosonoomsuti. Inni kunis faayidaalee hedduuf oolaa inni tokko man'ee bineensotaa bosonaa ta'uun ni tajaajila.

Agiroo keemikaalota jechuun keemikaalota adda addaa oomisha midhaanii keessatti ga'ee olaanaa taphatan, fakkeenyaaf keemikaalota akka farra ilbiisotaa, keemikaalota akka farra aramaa adda addaa dabalatee jechuudha.

Qonnaan bultoota: Qonnaan bultoota jechuun namoota lafa irratti midhaan adda addaa qotuudhaan yookiin midhaan adda addaa oomishuudhaan gabaaf dhiheessan yookiin tajaajila nyaataaf oolchan qonnaan bultoota jenna.

rifeensa, rifeensa jechuun wanta buqqee mataa namaa irratti biqilee argamu kan haalluu gurraacha qabu dhala namaa buqqee dhala namaaf miidhagina guddaa kan taphatu rifeensa jedhama.

Qonna industirii jechuun gosa qonnaa yookan oomisha midhaanii nyaataf oolan osoo hin ta'in kan industirii keessa galanii oomishaalee biroo kennuuf oolan qonnaa industirii jedhama.

Midhaan nyaataa: Midhaan nyaataa jechuun oomishaalee midhaanii yookin immoo oomishaale qonna midhaan adda addaa kanneen tajaajilota biroof osoo hin tajaajilin nyaataaf oolanidha.

daldalaa fi gabaa, daldala jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa guyyaa guyyaadhan dhala namaa gidduutti taasifamu yoo ta'u gabaa jechuun immoo iddoo yookin bakka daldalli kuun itti gaggeeffamudha

misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltoota adda addaa dhaabudhaan lafa bosonoomsuu yookiin dhaabuti.

seera kabachiisaa jedhu namoota seera biyyaa kabachiisa yookii immoo dambii ittin bulmaata biyya tokko olaantummaa seera mirga lammiilee namoonni eeksisan seera kabachiisaa jedhama.

Qonnaan bultoota jechuun namoota lafarratti midhaan adda addaa oomishan yookan immoo qotanii nyaataaf oolchan yookiin immoo gabaaf dhiyeessudhaan madda galii irraa argatan qonnaan bultoota jedhamu.

maashinota jechuun wantoota elektirooniksii keessaa tokko ta'anii hojiilee guguddaa dhala namaatti baay'ee ulfaatan sa'aa muraasa keessatti hojjechuuf wantoota gargaaran maashinoota jidhamu.

Misooma bosonaa: Misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltoota gosa adda addaa oomishuuf yookiin immoo dhaabuti. Innis faayidalee hedduu qaba. Inni tokko mannee bineensota bosanaa ta'un ni tajaajilaa akkasumas dhala namaaf qilleensa gaarii kennuudha tajaajilla.

bineensota bakkee jechuun bineessota ala keessa yookiin bakkee keessa jiraatan jechuudha. kunis dhala namaa baqatanii bineensota bosona adda addaa keessa jiraatan bineensota bakkee jedhamu.

Konkolaataa qonnaa: Konkolaataa qonnaa jechuun konkolaataa lafa qotuudha. Midhaan adda addaa ittiin oomishanidha. Kunis karaa mala ammayyaatin midhaan qotuudha.

kitaabota maatseetii fi gaazixxaawwan kitaabota jechuun barruu barreeffamaa guddaa kan hayyootan barreeffame madda beekumsaa namoonni hedduun irraa dubbisanii beekumsaa adda adda irraa argachuu danda'anidhaa.

qonna sanyii jechuun oomishaalee midhaan adda addaa lafarratti qotuudhan yookiin oomishuudhan tajaajilota nyaataa yookiin tajaajilota birootiif oolchu osoo hin ta'in tajaajiloota sanyiif akka oolaniif kan gargaarudha.

Kuduraalee fi Muduraalee jechuun oomishaalee qonnaa keessa isaan tokko ta'anii kanneen lafarratti oomishaman ,akkasumas nyaataaf kan oolan, akkasuma gabaadhaaf dhi'aachuudhaan madda galii warra argamsiisaniidha.

Baankii nyaataa: Baankiin nyaata kaayyoon isaa kan inni dhaabateef tajaajila nyaataa iddoo hanqinni yookiin immoo bara hanqinni nyaataa yeroo uumame namoota baraaruudhaaf nyaata dhi'eessa.

qonna jechuun adeemsa lafarratti midhaan gosaa ddaadda oomishuuti eeqonni kunis guddina diinagdee biyya tokko keessatti gayenni qabu baayyee olaanadha

ispoortii jechuun sochii qaama namoonni guyyaa guyyaadhaan diree irratti taasisan yoo ta'u ispoortiin kunis faayidaawwan hedduu qaba isaan keessaa tokko fayyummaa keenyaf illee ga'ee olaanaa taphata.

meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti heddumminaan tajaajila adda addaaf yookimmoo jiruu jireenya isaa keessatti dhimmaa itti ba'atu meshaalee mana jedhamuun beekamu. isaanis hedduutu jiru.

kopheewwan jechuun wantoota buura jireenya dhala namaa keessa tokko ta'anii waan dhalli nama miila saanitti godhatanii deema kan miila saanittiif nageenya ta'aniidha

Baankii nyaataa:Baankii nyaataa jechuun baankii tajaajila nyaataa yookiin immoo kaayyoo hanqina nyaataa iddoowwan adda addaatti dhaanamaa yeroo mudatanitti rakkoo san furuudhaaf baankii dhaabatedha.

Geejjiba tuuriizimii fi immigireeshinii; geejjiba jechuun wanta dhalli namaa guyyaa guyyaadhan bakkee ykn iddoodhaa iddootti ittiin socho'u ykn ittiin imalu yoo ta'u ,tuuriizimii jechuun immoo iddoo miidhagaafi hawwataa dhalli namaa daawwannaaf itti gargaaramaniidha.

misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltoota adda addaa dhaabuudhaan lafa bosonoomsu yoo ta'u innis faayidaalee heddudha kan inni qabu. faayidaalee isaa keessaa inni tokko qilleensa gaarii dhala namaaf kennuuf tajaajiludha.

qonna loonii fi horsiisa loonii , qonna lafaa jechuu adeemsa lafarratti midhaan adda adda oomishuu nyaataf oolchuu fi gabaaf dhi'eessuudha. horsiisa loonii jechuun immoo loon horsiisuufi furdisudha.

qonna indaastirii jechuun adeemsa lafa irratti midhaan adda addaa qootuu yookiin oomishuudhan tajaajila indaastirii yookiin immoo akka meeshaa dheedhiitti indaastirii keessatti kan gargaarudha.

Konkolaataa qonnaa jechuun konkolaataa midhaan adda addaa yeroo oomishan yookaan immoo qotan lafattii qotuuf konkolaataa gargaarudha. Innis mala ammayyaatiin midhaan qota.

alaabaa fi aasxaa, alaabaa jechuun mallattoo ibsitu yookimmo mallattoo injifannoo mallattoo birmadummaa mallattoo abbaa biyyummaa biyya tokko kan agarsiift yoo tau aasxaa jechuun immoo alaabaa irratti kan argamu.

Alaabafi asxaa: Alaabaa jechuun mallattoo bilisummaa mallattoo injifannoo mallattoo birmadummaa biyya tokko yoo ta'u asxaa jechuun immoo alaabaa irratti kan argamu hiika mataa isaa kan qabudha.

baankii nyaataa baankii nyaataa jechuun yeroo yookiin immoo balaan ykn hanqinni nyaataa iddoo tokko tokkotti yeroo uamame yookiin mudate hanqina kana furuudhaan ykn nyaata adda addaa dhi'eessuudhaan kan gargaaru.

Qonna loonii fi horsiisa loonii: qonna jechuun adeemsa lafa irratti midhaan adda addaa oomishuudhaan nyaataaf oolchan yookaan immoo gabaaf dhi'eessanidha. Horsiisa loonii jechuun immoo loon horsiisuu fi furdisuudha.

bineensota bakkee jechuun bineensota ala keessa yookiin immoo bakkee keessa nama irraa madaqanii jiraatan hundi bineensota bakkee jedhamu isaanis bineensota bosonaa keessa jiraataniidha.

Misooma bosonaa jechuun adeemsa lafa irratti biqiltoota adda addaa dhaabudhaan lafa bosonoomsu yommuu ta'u, kunis faayidaa heddudha kan inni qabu. Fakkeenyaf man'ee bineensota bosonaa ta'uudhan tajaajila guddaa qabu.

Tajaajiila fayyaa horii jechuun yaala eegumsa horii fi beelladootaaf kunuunsa taasifamuudha. Kunis beelladoonni fayyummaa isaanii yookiin immoo dhibee garaa garaan akka hin qabamneef kan gargaarudha.

qonna jechuun adeemsa lafa irratti midhaan gosa adda addaa lafa qotuutin omishuudha. Kunis nyaataf kan oolu yookin immoo gabaaf dhiyeessuudhaan madda galii irraa argachuuf yookin diinagdee biyya tokko guddisuu keessatti qonni ga'ee olaanaa qaba.

Faaya jechuun miidhagina yookin bareedina wantoota adda addaatii faayi kunis faaya uumamaanii ta'uu danda'a yookiin immoo karaa nam tolcheeti ta'uu danda'a jechuudha.

baankii nyaataa , baankii nyaataa jechuun baankii tajaajila nyaataa kennuuf iddoowwan adda addaatti sababoota adda addaatiin balaan adda adda yokimmoo balaan hanqinni nyaataa yeroo muddatutti rakkoo kana furuuf baankii dhaabatee dha.

Tajaajila fayyaa horii: Tajaajila fayyaa horii jechuun tajaajila yaala fayyaa beelladootaaf yookaan horiidhaaf kennamuudha. Kunis akka isaan dhokkuboota gara garaatiin hin hubamne kan gargaaru jechuudha.

Amanta jechuun abdii dhala namaa waan dhali nama waaqayyoon jira kan uumama hunda kan uume humni guddaan jira jedhanii amanuu fi abdii guddaa godhachuun amantaa jedhan.

Manaa fi mana jireenyaa: mana yookiin mana jireenyaa jechuun mandhee iddoo jireenyaa dhalli namaa ijaarratee keessa jiraachuudhaaf kan itti gargaramu mana jireenyaa jedhama.

bineensota bakkee jechuun bineensota ala keessa jiraata kan dhala namaa baqatanii ala jiraatan yookiin bineensota bosona keessa jiraachuu filatanii bineensota bakkee jedhamuudhan beekamu.

Geejjibaa fi konkolaatawwan geejjiba jechuun wanta xaarii namaa guyyaa guyyaadhaan iddoo tokkodha garaa iddoo tokkootti ittiin socha'u yookin ittiin imalu yoo ta'u konkolaataawwan jechuun immoo gosa geejjibaa keessaa isa tokkodha.

Qonnaan bultoota jechuun namoota lafa irratti lafa qotan yookin immoo oomishaalee midhaan adda adda oomishuudhan nyaataaf oolchan yookiin gabaaf dhiyeessuudhaan madda galii irraa argatan qonnaan bultoota jedhama.

Meeshaalee adda addaa, meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee gosa garaa garaa mana keessatti namoonni dhimma adda addaaf itti gargaaraman meeshaalee adda addaa jedhamuudhaan beekamu.

Tajaajila fayyaa horii jechuun eegumsaa fi kunuunsa loowwaniif taasifamuudha. Kunis loowwan dhukkuboota adda addaatiin qabamanii dhibee adda addaatif akka hin saaxilamne kan gargaarudha.

hawaasa fi maatii hawaasa jechuun namoota naannoo tokko keessa waliin jiraatan yommuu ta'u maatii jechuun immoo namoota abbaa haadha fi ijoollee dabalate mana tokko keessa waliin jiraande

Qonnaan bultoota jechuun namoota lafa irratti midhaan gosa adda addaa midhaan akka shumburaa missira fi kanneen kana fakkaatan namoota oomishan qonnaan bultoota jedhamu. Akkasumas namoota kuduraa fi muduraalee adda addaa oomishaniidha.

Qonna industirii jechuun oomisha midhaanii yookiin midhaa industirii keessa galuudhan akka dheedhiitti industirii keessa galuudhan oomishaalee biroo kennan qonnaa industirii jedhama.

Konkolaataa qonnaa adeemsa karaa hamayyaatiin yokin immoo malaa amayyaatiin yookiin konkolaataa fayyadamuudan lafa qotuun oomisha midhaan adda addaa oomishuudhan bu'aa gaarii argamsiisuti

Bineensota bakkee: Bineensota bakkee jechuu bineensota ala keessa yookiin immoo bakkee keessa dhala namaa irraa baqatanii yookiin fagaatanii jiraatan yookiin bineensota bosona keessa filatanii jiraatanidha.

Geejiba Tuurizimii fi Immigireeshinii. Geejiba jechuun wanta dhalli namaa iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin socho'u yookiin ittiin imalu yoo ta'u, Tuurizimii jechuun immoo iddoo hawwataa fi midhaginaa daawwannaaf gargaaru.